Ɖeviwo le suku xɔ me. Wosu gbɔ. Le yevu ɖeka kple ɖetugbui ɖeka wole ɖeviawo dome abe woawoe nye nufialawo. Ɖevia aɖewo nɔ ekplɔ dzi, eɖewo tsia tsitre le nukpɔm. Wole nu kom na ɖetugbui kple yevua.

Ame aɖewo le aboƒoƒe. Nyɔnu ɖeka kɔ asi dzi do atalɛgbɛ yibɔ. Eƒe afɔkpa le ʋee. Yevu nyɔnu ɖeka hã do atalɛgbɛ yibɔ, kɔ afɔ dzi be yeaƒo abo. Ŋutsu aɖe le megbe ne nyanu si do awu ʋea le nu nu si le edzi yi le fi ma ɖem.

Asi me nye si. Nyɔnua ɖe nɔa nyi le zikpui dzi le lã ɖom le asia me. Abladzo, kpakpositɔ kple tɔtɔwo le egbɔ ye nyɔnua ɖe hã tsia tsitre le vi aɖe asi le akɔ. Ame aɖewo hã zɔ gbɔna nua ta biage le asaia me. Eye sabɔd gã aɖe hã le a enudzralawo ƒe megbe le asia me.

Nyɔnu woame atɔ̃ aɖewo tso tɔme va yina, ame ɖeka do awu yibɔ eye medo afɔkpa o ame si ame ɖewo do afɔkpa eye wo katã wo bla ta, eye nyɔnu aɖe hã ɖo asi ali hele wo kpɔm esi wova yina.

Sukuvi aɖewo kple nufialawo, wonɔ nuku aɖe wum, ame ɖewo bɔbɔ, nɔ alesi nukuwuwua nɔ edzi yim, eɖewo ɖo asi ali dosukuwu gbemumu tɔ, eɖewo wokɔ asi ɖo ta, ati kɔkɔ aɖe le megbe si ke nye gbemumu le ɖeviewo be megbe.

Ŋutsu ɖe bɔbɔ nɔ sɔ lé ati aɖe ɖe asi, do afɔkpa yibɔ, alebe kuku si wòɖɔ hã nye kuku yibɔ, do awu ʋe, le etame la, etoa aɖe le fi ma eye atitsoga le dzi, le anyigba me le sɔ gbɔ ekpe ʋe gbogbo ɖewo le anyigba.

Aƒe gã ɖe enye esi le fii. Yevu ŋutsu kple yevu nyɔnu aɖe wonɔ ʋu aɖe dzi, eɖo kuku ɣi kɔ ɖevi vi aɖe ɖe asi. Avu aɖe hã dze klo ɖe eʋua ƒe ŋkume. Exɔ gã ŋuti wokɔ akaɖi vovovowo dzra xɔɖo bene wòa nya kpɔ.

Nyɔnu nyui aɖe enye esi ɖo asi; peya ƒe asi, aŋuti ƒe asi, eɖewo le agbawo me, eɖewo le rabagbawo me. Tomatosi, abladzo, anagoti kple tɔtɔwo ƒe asie woɖo.

Avɔdzi xɔ yeye wotu. Ŋutsu woame eve, ɖeka le kletifɔ dzi le ama sim na exɔ, ɖeka ɖe hã tɔ ɖeanyigba le nane wɔm le eglia ɖe ŋu, evelia hã tɔte le ame yi le ama sim le edie kpɔm.

Nyɔnu ame tɔ̃ wole zɔzɔ le mɔdzi. Wo katã wokpa vi ɖe megbe. Ɖeka lé otoku ɖe asi. Eye ɖeka hã lé awu ʋe ɖe asi eye wògakɔ kotoku ɖe ta, ye ɖeka aɖe hã kɔ aŋɛgo ɖe ta eye ŋutsu aɖe hã tsu teƒe bubu be yeadze to wo ŋu le mɔdzi.

Ƒuƒuƒe gãa aɖe. Nyɔnuvi woame tɔ̃. Wosa avɔ ɖe ali nɔ wɔ ɖum. Ŋutsuvi ɖeka kpe ɖe wo ŋu. ya hã sa avɔ ɖe ekɔme. Anyinɔƒewo bɔbɔ nɔ anyi. Ame aɖewo tsa tsi tre. Woɖɔ ŋɔtinutsyɔnu. Atidama aɖe tsɛ le ƒuƒolawo ƒe megbe.